Nusrɔ̃lawo le atike nu ye nusrɔ̃lawo do awu ʋi. ame aɖe le atike le e nane ɖe asi eye xe le dzi.

Nyɔnua ɖe le eʋu ɖe asi eye ŋutsu ɖe le axa dzi do awu ɣi. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ nu le nuŋlɔm ɖe gbalẽ me eye nyɔnu siwo le ɖevi ɖe asi la wodze ŋkume ame siwo le kplɔa nu.

Kɔdada ƒe hoŋiŋli aɖe le dzɔdzɔm le du aɖe me eye duameviwo kɔ amea ɖe yi ɖe kɔdaƒea ƒe nuwo le dzidzɔ kpɔm eye wole hoŋihli wɔm ɖe amea.

Nyɔnuvi eve aɖewo nɔ anyi ɖe esɔ dzi eye ame ɖeka do awu ʋi. Ame velia hã do awu dzi. Ŋutsuvi aɖe hã doawu ʋi kpla go yibɔ aɖe eye wo le esɔa ƒe ŋkume.